Babandu bakali babusane, balala bali mumetsi babandi bali ibulafu, ela balala ba babusane, kumumu kwabonekhane nga kumukali barerekho tsi mafuulu

Umundu mutwela usutile i'bumba khafuwa bisaala akhakend akhakendela mu bisaala bino, bisaala bilala byagu.. bilimu color ya green bibindi bili bibyoomu, bimuli nabyo bilikamo biwaanga

Babandu bekhasi babili waliwo numwana bekha mutwela wekhale asii, ukundi wemile umwana naye wemile, waliwo cabbage ni'tsinyanye, ni bitungulu elah bitungulu bino ni bibi bibindi bili mukhayu khweesi babimbilekho ni tsisamba

Babandu bagali babaali shimbi ni buchafu mudwela wekhaale haasi abandi bemikhile mubuchafu ela uwikhaale haasi wagwarile ikofila imbesemu wagwarile ni tsingubo tsimaali ni biralo ela wekhaale khugupila gupila kulala guli haluwande gwa yellow.

Abandu babili besaani mutwela wekhaale asi, mutwela wamikhile. Umulala wakwarire bilaalo biwaanga ukundi wakwarire slipper tsimali. Mutwela khamina isimu uwimile, uwikhaale asi walolelele i'side iyi ikindi.

Babandu bakali bekhale asii mwiloba babotokhelele imesa khabakanikha mutwela waambile isimu wabonekhane nga ukho ukhowusasa kamakono kabwe

Umundu urere awo ipikipiki wakonile asii asii anano aliwo kamabale elah kumumu kwarura naabi aluwande eh eh omundu yuuno iliwo kametsi kamakali asi elah babandu naabo baliwo bali aleyi